A wannan kamar yadda za mu gani a wanna mu ɗauka shine wato uwa ce take goye da jaririnta a baya, tana ƙoƙarin ta tatsa musu nonon akuya wanda za'a yi karin kumallo da shi. To, mu zo bayani akan nonon akuya da yadda ake tatson sa shi nonon akuya aya kasance kamar abince ne awajen murtanenmu na karkara. yana tsayawa a matsayin kamar abnci sakamakon maiƙo da yake da shi wannan nonon akuya. Yadda ake tatsarsa kuma shine, farko ana tatsar nonon akuya ne da sanyin almuru wato da safiya Za'a zo kafin a tatsa idan an hansar wannan akuya ta cika sosai za'a zo a shashshafa mata mangyaɗa a wannan hantsar, a shashshafa ta gefe da gefen ko'ina yadda idan ana tatsar, shi wannan mangyaɗa zai taimaka yadda idan ana tatsar wannn nono, ba za su na jin zafi ba. To idan aka sha wanna mangyaɗan za'a zo a ɗauko kofi l;afiyayye idan aka ɗauko kofi lafiyayye, sai a zo ana sa hannu ana matsawa tun daga sama har ƙasa a hankali, ana matsawa, ana matsawa, ana matsawa, har ya cika wannan kofi idan aka gama tatsar ta yadda za'a gane an gama tatsar wannan nono a hntsar akuyar shine za'a ga hantsar ta faɗa ciki, wato da idan lokacin nonon yana cike a hantsar akuyar, za'a ga hantsar ta kumbura sosai to yanzu kuma in an gama tatsar, za'a ga hantsar da faɗaciki to bayan anyi wannan tatsar mataki na gaba da za ayi, da wannan nono shine za'a zo a dafa shi, a wuta, idan aka dafa shi, za'a tace duk wani datti da yake cikinsa to idan yai wannan kauri to daga nan nono ya zama za'a iya shan sa. WAsu kuma ba sa ma sa wannan ɗan tsamin kawai suna barinsa ne ya kwana, idan yai bacci da kansa, ba sai sun dfa ba, idan yai bacci to za su iya amfani da shi. Wasu kuma yadda suke tafiyar da wannan nono shine, ana tatsa sai ciki, ana tatsa kawai za'a ɗaga a baki a gunguɗe sakamakon idan an sha ma yana amfani sosai, saboda maiƙon da yake jikin wannan nono. yana maganin sanyi, sanyi ba zai kama mutum sosai ba saboda akwai maiƙo a jikin wannan nono na akuya, to shansa yana da amfani kuma yana tsayawa a matsayin abincin karin kumallo.

A wannan kamar yadda zamu gani a wannan majigi shine yanda ake sarrafa kwakwar manja. To kwakwanja dai ana sarrafa ne ta hanyoyi da yawa. amma ga ta farko, farko idan akai girbin wannan kwakwan manjan ana barinsa dole yai kwana goma zuwa sha biyar in yai wannan kwanaki a tsakankanin wannan kwanaki indai ya nuna dole a girbe wannan kwakwan manja, bayan an girbe wannan kwakwan manja za’a dafashi idan aka dafashi yai tiriri saboda ya sammar da sauƙi hanyar da za’abi wajen cire wannan manjan da yake jikin kwakwan manjar bayan an dafa kuma akwai hanyan da akebi wajen cire wannan mai na jiki nasa. Bayan an cire wannan dudduɓar da take jikin wannan kwakwan manja za’azo ana tacewa ana tacewa ana ɗurashi a cikin jarka to Kaman yanda zamu gani wannan, tana yin abun nata ne a gargajiyance wato irrin nada ba tare da an kaishi massarrafa wanda zata tsaftace ta fitar da wannan asalin manjan ta rabashi da dudduɓar kwakwar manjan. Duda itta ma dai wannan hanya ne me kyau wanda mutun ɗaya zai iyya yi basai an taimaka masa ba. Kwakwar manja dai ana amfani da itta wajen cin abinci manjan kenan sannan kwakwar bayan an cire manjan itta kanta ana iyya cinta a matsayin asalin kwakwa wanda za’a iyya amfani da itta.

A wannan kamar yadda nai bayani ɗazu, wato girbi ne akan lokacin da ake girbi. Idan muka duba wannan ɗaukar zamuga lokacin da ake ƙoƙarin yin girbin ne, ana tsaka da yin girbin, To mu dawo batun girbi, shi dain girbi, yawanci idan an shuka amfani, ya nuna, akwai amfanin da yana kaiwa wata biyu zuwa wata huɗu wani wata uku, kafin ya nuna, to, idan ya nuna za'a zo a fara girbinsa ana giggirbe shi to girbin nan, ya danganta da kala abunda ka shuka a gonarka yanzu mu ɗau kamar dankali, dankali shi ana girbe shine idan aga alamomi guda biyu sun kan kama a jikinsa. NA farko idan an shuka shi alamomi uku ma zuwa huɗu, na farko idan an shuka shi, shi wannan dankalin to, yana iya ɗaukan wata uku zuwa wata huɗu kafin ya nuna. Sannan idan ruwan sama ya ɗauke za'a iya ƙaramar da bayi, ana mai bayi, sakamakon shi ana shuka shi ne, kafin ya nuna yana kaiwa har ruwan sama ya ɗauke. Za'a karamar da bayi, to idan ta yadda za'a gane ya nuna a yi girbin sa shine za'a ga wannan ƙasar da aka shuka dankalin tana tsattsagewa tana tsagewa, to bayan ta gama tsattsagewa za'a ga to wannan ganyen danklin shima ya ya fara canja kala yana yaushi ya koma ruwan ɗorawa-ɗorawa, yana ya mushewa to daga nan, na dankalinka yayi, saura ka zo ka fara girbinsa. To yadda ake girbin dankali kuwa shine za'a samu fartanya ne ko kuma magirbi, yawanci duk da ba'a cika son a sa fartanya ko magirbi ko wani nau'i na ƙarfe idan aka zo girbinsa ba shine ana tsoron kar ayiwa wannan dankali lahani, saboda idan aka masa lahani, zai iya riɓewa ko ya lalace. To an fi so ayi da hannu a haƙo shi da hannu, idan aka haƙo wannan dankali da hannu to, zai fi sauƙi, shi ba sai an masa lahani ko an illata wannan jikin dankali ba. Sannan idan an ciro shi, akwai buƙatar a barshi ya sha iska kafin a ƙunsa shi a ko kuma kafin a sa shi a yadda ake buƙatar a sa shi. akwai buƙatar ya sha iska, kuma inda ƙasa a jikin sa akwai buƙatar a kawar da wannan ƙasar ba tare da an wanke wannan dankali ba, saboda gudun ruɓewa. Wannan shine, hanyar da ke bi wajen girbin dankali kenan, in muka ɗau dankali. Duk da akwai abubuwa da yawa wanda ake girbinsu, amma ni yanzu na ɗau wannan misali ne na dankali.

A wannankamar ydda za mu gani a wannan ɗauka shine yanayin amfanin gona ne da irin alfanon da aka samu a gona bayan an girbe, an girbe ga shi nan ana zuwa ana marmatsar da su jifa, ana tare su a waje guda. To yanzu mu ɗau batun yadda ake, safarar kayayyaki daga gona da yadd ake ajiyar su ko ince yadda ake tare su yanzu idan, mu ɗau irinsu gero su idan an girbe su yawanci a da a da yadda ake yi shine, za'a sami baga-baga ne a cikin gonar za'a irin tarara zangarniyar su geron, su dawar za'a zo a shirshiryasu a musu baga-baga. To, in aka yanke kan wannan dawar za'a zo ana sata a cikin wannan baga, tare da zangarniyar, saboda wani wata fasaha wanda manoman da suke amfani da ita shine su idan za su ajiye abu na tsawon lokaci, ba sa bari wai su raba su da 'ya'yansu zangarniya da 'ya'yansa. A cikin zangarniyar, iya tarin dawar ko geron za su girbe kawai sai su zo su ajiye su sakamakon in akai haka indai yana jikin zangarniyarsa koshekara nawa zai yi ba zai taɓa lalacewa ba. Kawai za'a zo a yanyanke saman ne kafin sai a zo a shirshirya shi a wannan baga-baga da akai a cikin gonar. Za'a zo ana dami-damin su za'a ɗaure da igiya azo ana shirshirya su a wannan bagar. Yanzu idan wake ne shima, bayan an gama roronsa idan anyi roron waken za'a samu buhu haka ana sa waken tare da kwasarsa, ana sassawa, ana sassawa to idan aka sa duk buhuhunan da aka samu za'ana matsar da su gefe za, ana ajiye wa a cikin wannan kulan. To amma yanzu wannan abubuwannda suke yi da baya yiwuwa saui a irin karkara sosai sakamakon yanzu mutane sun yi yawa, idan aka ce za ai wanna gasa haka kana ajiwa a bagar ka za'a zo fasa a ɗaukem abubuwan da suke cikin da ka ajiye a bagar kaga ka jima ka yi shekara da shekaru kana noma kuma tashi ɗaya a zo a fasa a ɗebema abubuwanka zaka ji ba za ma ka ƙara yin noman ba, to an kashe ma ƙwarin gwiwa kenan. To yanzu yawanci ba haka ake yi ba ana kawo shi gida ne sakamakon tsaro saboda ba tsaro a gonakin yanzu sai dai in an shiga karkara irin su can cikin nan. To su wanda mutane ma ba sa zuwa sosai to anan anfi ajiye irin yadda akeyi na da irin baga-baga kenan.

Wannan kamar yadda za mu gani a wannan ɗauka shine, yadda ake fitar da kifi shi ba za mu ce girbi ba sakamakon shi mai rai ne kuma fitar da shi ake idan ya girma to wannan a kududdufi ne wanda aka samu batarewa da wanda kowa yayi sh ba, kawai sun sami kududufi ne a jeji sun killace wannan kududdufin sai suke zuba kifayen su da suka zuba kifayensu suna kula da su suna ba su abinci to yanzu lokaci yayi wanda kifayensu sun riƙa sosai sun girma, za'a iya fitar da su a kowanne lokaci. To yanzu ga shi nan zamu gani a wannan ɗaukan sun zo suna fitar da kifayensu sakamakon sun barsu, akwai kifayen da dama su kafin a fitar da su sai sun kai wajen wata uku ko wata huɗu, ya danganta ga irin nau'in kifin da mutum y sa a cikin wannan kududdufi. To, yanzu mu dawo ma kiwon kifi gaba ɗaya shi da ma akwai irin kiwon kifi na kududdufi, wanda zaka sami kududdufi a jeji saboda ka zo ka killace shi ka sa masa kifayen da kake ƙoƙarin ka sa, ko kifayen da kake ga sunfi dacewa wanda a kai kiwon su. Akwai kuma wanfda kai zaka haƙa asalin wajen, muhallin da kifayen za su na zama wato na zamani kenan. Za ka musu hanyar ruwa na shiga da na fita idan ka musu wannan hanya na shiga dana fita sakamakon shi ba irin kududdufi bane ba. Shi kududdufi, akwai wasu albarkatu da nau'i'ika na sinadarai a jkinsa wanda shi ba sai canza masa ruwa ba. Wannan sinadaran da suke ciki sun isa suna wanke annan kifin kuma suna basu abincin da za su ci ba tare da wata matsala ba to amma idan kai kace za ka killace ka sa kifin to dole ba waɗannan sinadaran. Sai kana ƙoƙarin idan ruwan wannan kududdufi ya yi datti, tana canjamusun ruwa, tana canja musu ruwa to shi ya fi buƙatar haka, idan ruwa yai datti ka canja ka zubar. Sannan idan ka sa kuma sabon ruwan akwai buƙatar ka lan barbaɗa masa gishiri, idan ka barbaɗa masa gishiri, to, shi gshirin yana taimakawa wannan santsin da yake jiki yana wananke musu shi. Idan ya wanwanke musu shi sai ka o ka zubar da ruwan sai ka sa wani ruwa maikyau. To, kifin zai ji daɗi sosai sakamakon shi ba kamar wannan kududdufi ba na gargajiya bane wanda zai na wanke mar wannan gishirin na jikinsa. Saboda sinadaran da suke cikin masarafin da ka haɗa ba bu su a cikin wannan kududdufi, Yawwa babu sinadaran da suke masarafi babu a cikin wannan kududdufi shi kududdufi ya zo ne da nasa baiwar daga can sama, daga Allah kenan. shi haka ake wannan kiwo na kifi.

wannan kamar yanda zamu gani a wannan majigi shine hanyar da ake bi wajan yin girbin masara masara dai ana girbeta ne idan ta nuna idan amfaninta ya kai a girbeta hanyoyin da ake gane masara tayi shine za aga za aga ganyanta ganyan wannan masara ya fara komawa ruwan ƙasa ƙasa sannan idan aka ɓare jikin wannan masara za aga baza a iya tugeta da hannu ba baza a iya ɓanɓareta da hannu ba idan akaga wannan a lamomi wato tayi kauri sosai da akaga wannan alamomi shine yake nuna masara ta nuna to girbin masara idan anzo yi anayi da hannu ko kuma da inji da hannu yana ɓata lokaci sosai da inji kuma yafi sauri kuma yafi rage asarar amfanin da za'ai wajan girbin wannan masara masara idan angirbeta ana barinta tasha iska danshin da yake jikin wannan masara ya fita sosai idan danshin jikin wannan masarar ya fita to sai azo a shanyata ta bushe idan ta bushe ya danganta dame xa'ayi da ita ajjewa xa'ayi ko kuma xa'a sarrafata ne ayi amfani da ita to daga nan za'azo a nemo injin ɓarza ko kuma a daddakata a turmi idan aka daka a turmi za'azo ana sheƙewa wannan masarar ana shassheƙeta ana ware ƙara da tsabar masara ana maida tutuwar wannan masarar gefe sai iya abar ƙarar wannan jikin masarar to daga nan kuma idan anyi za'a nemi waje idan ajjeta za'ayi za'a nemi lafiyayyan waje marar danshi kuma waje bushesshe mara jiƙa wanda idan an ajjeta baza ta reɓe ba domin ita masara batasan danshi saboda gudun ruɓewa to daga nan kuma za'azo idan sarrafata za'ai amfani da ita wajan yin abincin da dan adam zaici ko kuma wajan yin abincin dabbobin to ya danganta akwai hanyoyin da ake bi wajan sarrafawar akwai hanyar amfani da inji akwai kuma hanyar amfani da gargajiya layin gargajiya shine wanda za'a nemo masarrafai abubuwan da ake amfani dasu na layin gargajiya a sarrafata ba tare da ankaita ga inji ba wanda tun zamanin iyayi da kakanni sukeyi a baya idan kuma layin inji za'abi shikuma baya buƙatar shan wahala sosai kuma yafi sauri yafi inganci to masara anayin tuwo da ita sannan anayin abincin dabbobi da ita ko abincin kaji

wato kamar yadda zamu gani a wannan ɗaukar shine hanyar da ake bi na wajen girbe na dankali dankali kuma na hausawa shi dankali ana girbe shine idan ya nuna wato idan ƙasar da aka shuka wannan dankali ta fara tsatstsagewa ko kuma ganyen jikin wannan dankali ya fara koma wa ruwan ɗurawa ɗurawa to daga nan za'a iya girbe wannan dankali akwai hanyoyin da ake bi wajen girbewa dankali shine akwai hanyar haƙa da hannu akwai kuma hanyar haƙa da wani masarrafi na aiki gona irin su lauje ko kuma a yanke tare da inji to wato haƙa da hannu ita a dankali anfi so ayi haƙa da hannu sakamakon baya illata wannan dankali saboda idan ka samu wani masarrafi irin su lauje kace zaka yanke ko kuma wani magirbi zaka iya lahanta wannan jikin dankali shi kuma dankali baya so a lahanta shi sakamakon idan ya zama ya lahantu ze iya riɓe wa idan anzo girbin dankali ana yinsa ne da se wato ba'a yinsa rana a tsaka sakamakon idan aka yishi rana a tsaka ze iya bushewa yana buƙatar sanyi da ni'ima a lokacin da za'a fara girbin sa sannan idan an girbe shi an ana zuwa a shanya shine ya ɗan sha iska waɗannan ganyayyakin jikin nasa su ɗan bub bushe kafi a sarrafashi ace za'a sashi a buhu bawai daga yanko shi kawai ake zuwa a sashi a buhu ba se ya kume gaba ɗaya ana barshi se yasha iska tukunna kafin azo a sashi a buhu sannan idan anzo girbin sa akwai buƙatar ƙasar wannan dankalin ƙasar da dankalin take ciki a ɗan jijjiƙata idan aka jijjiƙata yaɗan samu danshi kenan yana da yanda za'a ji sauƙin haƙowa wannan dankali ba tare da ansha wahala ba idan anzo ajiye dankali bayan an cire shi an girbe shi a gona ana buƙatar a kaishi waje me danshi a mara danshi da kuma sanyi waje me sanyi kuma wajen da bashi da iska wajen da iska zata na shigar sa sosai kuma ba'a so a haɗa shi da albasa sakamakon iska da albasa take bawa dankali ze iya riɓar da wannan dankali to shi dankali yana buƙatar waje me ni'ima me sanyi kuma wajen da iska zata na shigar sa tana ratsa shi tana fita a ko wanne lokaci ba wai wajen da yake da zafi ba saboda se ya riɓe ko kuma ya fara tsiro to shi ana guje masa wannan abun saboda kar ya riɓe ko yai tsiro to ana kaishi wajen da yake da da danshi da ni'ima waje me sanyi kuma wajen da iska zata na ratsa shi

Ah kamar yanda zamu gani shine wannan hanya ne wanda ake bi ana girbin dankali wato dankalin hausawa shi dankalin hausawa ana girbe shi ne idan ya nuna hanyoyin da ake gane wannan dankalin hausawa ya nuna shine za'a ga ƙasar wannan wajen dankali yanda aka shuka kenan ta para tsatstsagewa tana daddarewa amma ba wai irin darewa ko tsagewar girgizar ƙasa ba tana da tsatstsagewa a hankali yanda zaka ga kamae da ɗan alamun kauci kauci a ƙasar wajen sannan kuma za'a ga wannan ganyen dankali na wanda aka shuka ya para sanja launi yana komawa ruwan ɗorawa ɗorawa yana yaƙushewa to idan an ga haka alamu ne na dankali ya nuna kenan ai kuma wajen ciro shi ciro shi ana so a haƙe shi da hannu wato ayi tono da hannu sakamakon idan akace za'a sa magirbi ko lauje za'a iya wa wannan dankali lahani idan kuma aka yi masa lahani dankalin nan zai iya riɓewa ya dawo bashi da amfani kenan kuma ana so idan za'a ciro wannan dankalin ko in za'a haƙo shi a yayyapa wa ƙasar wannan wajen ruwa ya ɗanyi danshi saboda ba'a so a ja ana haƙowa akan tsandauri idan ana haƙowa akan tsandauri dankalin nan zai iya samun lahani ko ya samu matsala to ana so a yayyapa wa wannan ƙasan ruwa yanda idan anzo zaƙulowa wannan dankali za'a na zaƙulo shi a hankali ba tare da an sha wahala ba sannan dankali ba'a so azo girbin sa da rana tsaka ana so ne a girbe shi a lokacin da yake da sanyi ko kuma lokacin da ba rana wato kamar a para girbin sa da sassafe ko kuma da yamma lokacin rana tayi sanyi kenan idan aka zaƙulo wannan dankali a ƙasa ana so a barsu a baza su a ƙasi su sha iska sosai kapin ace za'a nimke a sa su a buhu ba'a daga an ciro shi kawai ace za'a sa shi a buhu tashi ɗaya ba tare da wannan dankali ya sha iska sosai ba idan anzo wajen ajiyar wannan dankali kuma idan ajiye shi za'a yi bayan an ciro shi an gama girbin sa to akwai buƙatar a nema masa wajen ajiya wajen ajiya mai sanyi kuma wajen ajiya wanda ba danshi a cikinsa sakamakon idan da danshi wannan dankali zai iya riɓewa ko ya samu matsala to ana so a nemi waje mai keɓantacce mai iska wanda iska za tana ratsawa sannan wajen da ba zafi a cikin wannan shine hanyan da ake bi wajen girbin dankali

to shi wannan kamar yanda zamu gani wannan taimako ne wanda zaka iya yi idan kaje gona wanda ba lallai kuma sai gonar ka ba yauwa ba lallai sai a gonar ka zaka iya yin wannan taimako ba ya danganta idan kaje gonar abokin ka ko kuma kaje gonar ka kana dawowa ka biyo ta gonakin wasu to akwai buƙatar idan suna buk buƙatar ɗauki ko wani agaji zaka iya taimaka musu dashi to wannan taimakon ya danganta kala kala ne akwai wa'inda ruwa suke so ko ka ja musu a rijiya ko wani abu sakamakon idan sun sa ana musu noma ko ana musu roro na su wake ko roro na gyaɗa to zaka me ja musu ruwa ka kawo musu ko kuma idan suna irin peshi a gonarsu na magani nan ma du zaka iya kawo musu ruwa ko kuma ka taimake su da wani abincin da zasu ci sannan akwai taimako kuma wanda zaka iya yi idan ka shiga gonar akwai tsintsiya tsintsiya shine wanda zaka iya ciyawu ne wanda suke pupputowa wanda ake yin tsintsiya abin shara dasu zaka iya kana sassarewa wa'innan kana harhaɗa su kana shiryasu a bisa tushiyassu kana wawware su sai a kaisu su bushe idan sun bushe za'a zo a harhaɗa su ana ɗaɗɗaurewa kashi kashi da kowanne zai iya zama abin shara sannan taimakon kuma akwai wanda shi kuma zaka taya su ne suna jan dattin wannan gona da manjagara zasu samu manjagara kana taya su suna ja suna tattarewa ka iya taya su noma to du duk wannan shima za'a iya yi taimako a gona ya pita kala kala sannan wani taimakon akwai alpanu ma a cikinsa yanzu irin idan kankana kana tattayawa ana ɗebe ta a cikin gona bayan an shuka ta ana ɗebewa to abin ampanin zai zama guda biyu ne su sun ampana da taimakon da ka musu na taya su tarewa wannan kankanan a shiryata a waje guda kai kuma zaka ampana da shan wannan kankanan sakamakon a wannan gonar du kankanan da ka sha ba lissapi a kanta kawai zakai ta sha ne kana sha har ma idan an gama a baka guziri wanda zaka iya tahowa da ita gidanka kaga taimakon ya zama kala biyu ne su sunji daɗi ka taimaka musu ka taya su shirya kankanarnsu kai kuma an tara ma kankana wanda zakayi guziri da ita a gidanka ba tare da ka sa kuɗi ka siye ta ba

a wannan kamar yanda zamu gani a wannan ɗauɗaukar shine yanda ake dudduba ƙasa yanda ake tantancewa gona kenan kafin gabanin shuka akwai buƙatar idan za kana so kai noma toh kazo ka gonar ka idan kazo ka gona akwai abubuwan da yakamata kayi a gonar ka zaka yi sassabe zakayi kirbi ka tattare wa'innan su haraw ai su kargo su sabara ne su meye du a gonar ka idan ka tattare su kayi sassabe su zaka tare su ka ƙona su idan ka ƙona su wannan tokar ana so ka baza ta idan ka baza ta um bayan ka ƙona su wannan kargo dasu sabara dasu ledodi da ka samu a gonar ka zaka jajja su da manjagara ka ƙona to wannan tokar ana so a bazata sakamakon itama taki ce a wannan gonar taka dama farko yanda zaka zo ka shine zaka zo dasu manjagara dasu magirbi yanda zaka na sassarewa duk wani kargo da wani sabara da wani togo da ya fito a cikin gonan tin gabin tin kafin kazo gabanin shuka kenan za kai wannan abubuwan idan ka tattare su sai kazo ka ka samu ashanar ka da ko kananzir sai ka ƙona su idan ka ƙona su sai ka babbaza wannan tokan to bayan kayi haka akwai buƙatar kazo kayi huɗa zakayi huɗa a wannan gonar shine huɗar ana yinta kala biyu ne akwai ta inji wanda zaka samu mota ta ma wannan huɗar? akwai kuma wanda za'a samu a sa tabbatar ka samu taki akwai gabanin ka fara feffesa wa wannan gonar taki tin kafin kayi shuka wani ma idan yazo shi wannan sassaben baya yin sa da hannu yana ɗaukowa magunguna ne wanda zai feffesa wa du wa 'innan ciyawun da suka fito mar a gona du su ƙone ƙurmus ba tare da ya sa hannu ya sassare su ba toh idan kazo ka ka gama wannan huɗar zaka inganta wannan ƙasar gonar taka ka sa mata magunguna na ƙwari ka kakkashe ta abubuwan da zasu futo su lahanta wannan iri naka ko wannan shukar da kayi zaka shuka du zaka sa ka kare wannan shukan taka tin gabanin ta fara futowa to daga nan idan kayi haka zaka zo ka fara tonan rami kana shusshukawa kana shusshuka amfaninka ya danganta da irin amfanin da zaka shuka

a wannan kamar yanda zamu gani a wannan ɗauɗaukar yana bayani ne akan dazuzzuka dazuzzuka kuma sun kashi kala kala dazuzzuka kala kala da kuma ampanunuwansu na parko akwai dazuzzuka mai ƴaƴan itatuwa akwai dazuzzuka mai tsaunuka akwai dazuzzuka masu ampani gona iri iri irin wanda ake shukawa ake ampani dasu to mu fara akwai dazuzzuka mai ɗauke da halittu na masu rai da marasa rai kenan? dazuzzuka na parko suna pitar da yanayi mai kyau da iskar da ɗan adam yake shaƙa ya rayu a jikinta da kuma hanyoyin da za'a bi a sarrafa abincin da ake ci da sauransu toh dazuzzuka sun sun dazuzzuka sun sha sun sa sun sun bambamta kashi kashi akwai dazuzzukan da su kuma busassun itatuwa ne a cikinsu akwai dazuzzukan da su kuma za'a ga suna da ɗauke da ɗanyun itatuttuwa akwai dazuka masu tsauni akwai masu ruwa to ya danganta a cikin wa'innan dazuzzukaan za'a ga akwai macizai halittu dai iri iri wanda suna putowa suyi rayuwa a cikinsu sannan akwai nau'i'ika na magunguna a cikin wa'annan dazuzzuka akwai tsirran da suke pitowa wanda su ampaninsu ampanin wannan tsirrai shine ayi magani dasu saboda ɗan adam ya samu waraka idan ka dama su kayi sarrapa su ta hanyoyi an tabbatar da haka sannan akwai dazuzzuka masu tsirrai na kayan marmari wanda zasu pupputo ana tsinka ana ampani dasu ana ci akwai kuma dazuzzuka masu ɗauke da iska mai yanayi wanda ɗan adam yake shaƙa yake iya rayuwa sakamakon mu ƴan adam muna pitar da wata iska ne wanda muke iya ba wa wa'ennan dazuzzuka bishiyoyin da tsirran da suke wa'ennan dazuzzuka suke shaƙar ta su kuma suke bamu iskar da muke iya shaƙatta to ana sanje kenan su sun bamu mu ma mun basu to akwai ampani alpanu mai yawa a cikin dazuzzuka ba iya wannan ba alpanun ba za ma su irgu ba sai mutun ya shiga ya ga yanda tasiri na wannan dazuzzuka suke da irin yanda suke taimakawa ga rayuwar ɗan adam

a wannan kamar yanda zamu gani a wannan ɗauɗaukar shine mutumin nan zamu ga gashinan de a gona ya danganta irin ampanin yana yin tsaunuka tsaunuka wato tubali tubali to shi wannan tubali ya danganta irin ampanin da aka shuka za'a masa idan dankali ya shuka ko na hausawa ko na turawa du za'a iya masa wannan pangali pangali haka zalika idan doya ya shuka itama za'a iya mata to wannan de kamar gashinan za yanda zamu gani kamar dankalin ya ke ƙoƙarin shukawa to wannan pangali pangalin da yake yi yana yin sa ne saboda ya samu girbi mai kyau yanda idan yazo girbin sa ba sai ya samu matsala ba shi kuma dankali dama idan an shuka shi ana tara mar ƙasa ne bayan an toni rami an seta dankalin da yake da idansa yake kallon sama to za'a binne shi a tattara mar ƙasa ana keɓance ta wanda tsakanin ko wani tubali da tubali ana so a samu kamar taku tsakaninsu tazarar kar ta wuce ƙapa ɗaya ko ƙapa ɗaya da rabi to shi de dankali dama yawanci haka ake masa akwai kuma na ganye wanda idan anzo shukawa wannan zangarniyan jikin wannan dankali za'a ɗauka se ai ayi ampani a sh sa ganye wasu bi ga ƙwaya biyu zuwa uku suna cikin ƙasa sannan ƙwaya biyu zuwa ukun su ma suna waje za'a raba ne wato daidai da daidai rabi yana ciki rabi yana waje to shi a haka ake shuka wannan dankali to shi wannan mutumin kamar yanda zamu gani yazo yana yin pangali ne pangali pangali ko ince tubali tubali saboda pangali a shinkapa ake yin sa kamar yadda muke kira da hausa shi wannan na dankali shine ake yin tubali tubali za'ai tsaunuka tsaunuka yanda za'a shuka dankali ba tare da ya samu wata matsala ba to zamu ga kamar yanda yake a bayansa kuma masara ne to masaran nan dama ana iya haɗa ta da dankali sakamakon su idan suka haɗu ba sa haipar da wata matsala amma yanzu in da albasa ne dankali da albasa su basa shiryawa saboda iskar da wannan albasa take bayarwa tana iya riɓarwa da wannan dankali to shiyasa su ake raba su a gonar su to wannan de ya shirya alamu yayi wannan pan tubali tubali kuma yazo ya sassamar taki yana shirya shi saboda ya samu girbi mai kyau

A wannan kamar yanda zamu gani mutumi ne dai ga shi nan yaje shi gonar sa yayi girbi girbin nan kuma ya danganta girbi kala-kala ne zaka iya kayi wata biyu ko wata ukku kana shuka kana noma daga baya sai kazo kayi girbi to shi wannan mutumi yaje gona ne yayi shuka ya girbo, ga shi nan zamu gani, kamar yadda zamu gani, tsintsiya ce a hannun sa ya girbo ta ga shi nan kuma yanzu yana shishirya ta yana tsatsara ta yana, zai bar ta ta bushe, wannan tsintsiyar kwakwa ce to shi girbi ya danganta yanzu mun ɗau, mu ajiye layin tsintsiya idan a ce dankali ne ka zo zaka yi girbin sa to akwai buƙatar idan ka girbo shi ka barshi ya sha iska sosai idan ya sha iska sai ka zo ka ɗura shi a buhu sannan wajen da zaka ajiye wannan dankali kuma ana so a samu waje ne me me ƙayataccen waje, wajen da ba damshi a jikin sa, kuma waje da iska zata na ratsawa ta ko'ina to idan muka bar layin dankali, mu zo layin masara duk ya danganta waƴannan abubuwa ne waƴanda ake samowa a gona, waƴanda zaka je gona a samo su ba wai ka je kasuwa ka siyo su ba du ana zuwa kasuwar ma ana siyowa to amma muna magana ne akan abubuwan da ake zuwa gona a samo wanda in ka shuka suka nuna zaka zo ka ciro su ka zo kai amfani da su, in ma kasuwa zaka kai sai ka zo ka kai kasuwar ka aka in ma a cewa zaka yi ta yi amfani da su saboda gaba du zaka iya yi idan an sheƙe wannan masarar wannan diddiɓa diddiɓar du ta bi iska, sai asalin ƙwayar masarar to za'a tare ta a sa a buhu ita ma a kawo ta killataccen waje a ajiye ta sai mu dawo shi ma na shinkafa, shinkafa ma ita ma du a gona ake zuwa a samo ta ko in ce a girbo ta bayan an shuka ta kenan an jira kuma an bi du wasu matakai na wanda shinkafan nan zata yi ta nuna tai kyau to ita ma za'a zo a girbo ta wanda a gona ake zuwa a yayyanko ta, idan an yanko wannan shinkafar za'a bar ta ta sha idan ta sha sai a zo ana bibbige ta ana bibbige ta wannan zangarniya tana rabuwa da wannan ƙwanson shinkafa daga baya wannan ƙwansoshi kuma za'a zo a raba shi da ƙwayar shinkafa bayan ya sha iska za'a iya masa niƙan gargajiya ko kuma niƙan bature wato na fasahar zamani.

A wannan kamar yadda zamu gani shi ne yanayin kasuwa ne kasuwa yadda ta kamata bayan kazo ka yi girbin ka ka samu amfanin gonar ka ya danganta da me ka shuka akwai abubuwa iri-iri wanda zaka shuka ka samu kuɗi akwai irin su riɗi, riɗi ana samun riba a jikin sa sosai wanda idan ka kawo shi kasuwa yana daraja to akwai kuma lokacin da baya daraja sakamakon idan an yi shi da yawa to dole wannan darajar ta sa da kuɗin da ake samu a jikin wannan riɗi zata ragu sosai saboda mutane sun yi shi da yawa, kowa yana so ya kawo kasuwa, burin sa ya samu kuɗi to yawanci yanda ake yi shi ne idan kaga mutane sun sassa riɗi a gonan su da yawa to kai kuma sai ka canza sai ka sa, sai ka duba miye ba'a yi sosai ba saboda ka tsara wa kasuwar yanda zata kasance idan kaga gyaɗa ne ba'a yi ba a wannan shekarar to kai sai ka bada ƙarfin ka a wajen shukar gyaɗa yanda idan ka tashi du mutane sun raja'a a kan riɗi to kai kuma sai ka dawo gyaɗa ka bata ƙarfi sosai idan ka samu da yawa sai kaga idan aka zo kasuwa ita wannan gyaɗa tayi daraja sosai ka samu kuɗi a kan ta ba wai a'a kaga du an shuka wake ko gyaɗa ko masara kai kuma ka ta'allaka ka ce dole kai kai ma irin wannan zaka yi ba, to kai zaka duba abubuwan da mutane basu maida hankali akan su bane kai kuma sai ka basu ƙarfi sakamakon kasuwar ka ta daidaita to kamar yanda zamu gani a wannan ɗaukar shine ga shi nan dankali ne suka zo suna baza shi a kasuwa haka ana duba yanayin wannan daga da da ganin sa da girbi aka kawo wannan dankali aka zo aka ajiye shi ana baza shi wato za'a duba yanayin kasuwar a ga ya tsarin ta yake shin ze tafi ne ko kuma yaya to wannan tafiyar ta sa kuma ta danganta da irin yanayin nau'in dankalin adadin dankalin da aka yi shuka a wannan shekarar a wannan yanki saboda ya danganta ma da yanki yanzu idan yankin nan an yi dankali kai ko kayi dankalin sai ka duba ina ne yankin da ba'a yi wannan dankali sosai ba wanda suke da ƙarancin wannan dankali kai kuma sai ka tafi can sai ka je kai kayi wannan dankali naka bayan ka shuka shi to ana samun riba sosai me gwaɓi kuma ita kasuwa dama ya danganta ya wanda ya iya ta ne sosai wanda ya san du hanyoyin da suke cikin kasuwa da za'a bi a samu riba.

A wannan kamar yadda zamu gani abinci ne aka shirya shi lafiyayye me gina jiki wanda ya haɗa da wake da gurji to waken nan da gurji shi ne kamar yadda zamu gani wannan alala aka sarrafa aka yi da waken wato an yi alala ne da shi shi kuma alala dama ana iya sarrafa wake a markaɗa shi, sai a zo a ƙulla a leda bayan an ƙulla a leda sai a dafa shi idan aka dafa shi ya dahu to daga nan za'a zo ana tsamo shi a sa masa kayan haɗi su barkono da su mai sai a zo a yanka wannan gurji a kan sa bayan an yanka za'a zo a shirya shi, a sa shi a kwano a wannan ji shi wannan abinci yadda aka masa shirin nan yana da sauƙin kashe kuɗi kuma ga sauƙin sarrafawa ga kuma ɗan karen amfani a jiki idan mutun yana cin sa zai gina masa jiki sosai ya inganta masa lafiyan sa da kuzari sannan ya ƙara inganta garkuwar jikin ɗan'adam shi wannan haɗin wake da gurji na musamman ne yana taimakawa sosai matuƙa musamman ga masu jin yunwa idan kana jin yunwa sosai zaka ga idan ka ɗan taɓa kaɗan ka ci zaka ga ka ka samu nutsuwa ka samu gamsuwa idan ka ci shi to shi dama yawanci wannan haɗin wake da gurji ana yin su ne mafi yawanci a karkara a karkara an fi yin su sakamakon cikin alƙarya yanzu ko in ce birane su yawanci basu maida hankali akan wannan haɗin na wake da gurji ba du da abu ne me amfani sosai to amma su hankalin su bai kawo ga wajen ba cikin sauƙi su ba tare da sun sha wahala ba zasu samu wannan haɗin su yi shi to amma a alƙarya kuma sai ka kashe kuɗi sosai idan kana so kayi irin wannan haɗin sakamakon abubuwa wani abun ma idan zaka tafi neman sa sai ka yi doguwar tafiya kafin ka samo shi to amma su a ƙauyuka suke zazzagaye da alkaryu yawancin su suna da shi a kusa da su ne ba zasu sha wahala wajen sarrafa wannan abun ba wannan haɗin wake da gurji yawanci ana yin sa da safe ko kuma da, a karin kumallo ko kuma a da maraice yawanci ana cin sa a wannan lokacin sakamakon in aka ci da daddare aka kwanta yana iya lalata ciki zai hargitsa ma mutun ciki, saboda da wake aka yi idan ka ci ka kwanta to za'a iya samun matsala amma yawanci an fi cin su da safe ko da hantsi.

A kamar yanda zamu gani a wannan ɗauka zamu ga mazaje ne wato a gona suna girbi na dankalin turawa toh dai kamar yadda zamu gani a wannan ɗauka, mazajen sun jeru sunyi layi-layi suna girbi na dankali sannan wasu a jikin.. acikin mazajen akwai sun sun sa hular hula saboda kariya daga zafin rana sannan wasu kuma suna sun.. sun.. kuya suna tonowa wannan dankali da garma wasu da fartanya sannan wasu kuma a gefe sun zo su suna taya su wannan tsince wannan dankali za'a tsitstsince wannan dankali toh shi dama yanda ake noma ko ince girbi na dankalin turawa a gona bayan yayi shi ne idan kana so kaga yayi zaka ga ƙasar wajen dankalin tana tsatstsagewa tana tsagewa sannan ganyen wannan dankali zai fara yaushi yana yaƙushewa yana komawa ruwan ɗorawa toh daga nan alamu sun nuna dankalin ka ya nuna sai girbi kenan toh yawanci in aka zo girbin ana gayya ne saboda aikin ana so a gama shi rana guda ba tare da an samu akasi ba shi kuma wannan aikin na noma na girbin dankali shi ne ana so a fara shi da safe ko kuma da yamma sakamakon ba'a so ayi shi da zafin rana idan rana ta take saboda ana son ni'ima a wajen tare da zafin rana ba sannan kuma akwai buƙatar idan kafin ai wannan haƙowa wannan dankali akwai buƙatar a sa a yayyafa wa ƙasar wajen ruwa a birkita ta tukunna kafin a fara wannan haƙowa dankali saboda ƙasar wajen tayi laushi idan tayi laushi za'a samu sauƙin cirar wannan dankali daga cikin ƙasa sannan in aka zo wasu zamu gansu suna sa kaya na kariya daga zafin rana saboda kar rana ta dake su koda idan an fara wannan girbin dankali ya kai har zuwa ga rana toh sunasa wa'innan kayan kariya saboda kar rana ta dake su sannan wasu kuma zasu koma gefe su kuma aikinsu kawai idan an tono wannan dankali an haƙo shi daga ƙasa aikin su zasu zo suna ɗebewa wannan dankali suna maida shi gefe suna tara shi a waje guda sakamakon kar ya birkice da ƙasa sannan idan da ƙasa a jikinsa ko kuma a garin tonowa ya haɗu da ƙasa toh akwai buƙatar a kawar da wannan dattin ƙasar ta hanyar goge wannan dankali ba tare da an wanke shi ba saboda muddin aka sa masa ruwa kuma aka zo aka ajiye shi toh ya zai ruɓe zai lalace kenan ba buƙatar a sa masa ruwa kafin a bayan an haƙo shi sannan idan aka ciro shi za'a barshi sai yasha iska sosai tukunna kafin a sa shi a buhu a ajiye shi in ma ajiya za'a yi dashi

Ah kamar yanda zamu gani wannan wata mata ce ta sa ƙaton daaro a gabanta tana matsewa kwakwar manja toh ita dama kwakwar manja yawanci ta gaji wannan abun yawanci a kudancin nijeriya a nan sunfi yin kwakwar manja toh kwakwar manja tana yin bishiya ne idan an kaɓo ta a cicciro ta daga kan wannan bishiyar za'a zo in ana so ai asalin tace wannan mai wanda yake jikin wannan wato kwakwa manjan za'a zo ana ciro wannan kwakwa daga jikin bishiyar ta idan aka ciro ta za'a tare ta a waje guda sai a samu garwa-garwa garwa idan aka samu wannan garwa-garwan sai a zo a sa wannan kwakwar manjan a samu ruwa a tafasa ta idan aka tafasata ta dahu sosai sai a ciro ta, a tsamo ta kenan bayan an tsamo wannan kwakwar manja za'a zo a tara ta acikin wani ƙaton daaro in aka tara ta acikin wani ƙaton daaro za'a zo ana murtsukawa ana mummurtsikawa toh wannan murtsikawar ya danganta dan shiyasa yawanci a arewacin nijeriya idan an kawo ta wasu ba.. suke ƙyanƙyanin cin wannan kwakwar man manja kenan wanda yake fitowa daga jikin kwakwar manja da yawanci mutanen arewacin najeriya suna ƙyanƙyanin cin sa ne saboda hanyoyin da ake bi wajen sarrafa shi sun ƙwammace su sayi na kanti suyi amfani dashi saboda su yawanci a kudancin najeriya yanda ake yi shi ne za'a zo a shiga ciki ne a sa hannu da ƙafa ana caccakuɓa wannan kwakwar manja tana bada mai toh wannan caccakuɓawar yawanci idan an gani ba lallai hankalinka ya iya yadda kaci wannan mayi ba saboda zaka ga kamar da ƙazanta aciki toh amma dai duk da haka wannan kwakwar manja yafi asalin man gyaɗa lafiya saboda shi baya illa a jikin mutum amma kuma shi kwa.. man gyaɗa idan kaci shi yana ma illa sosai a jiki amma kwakwar manja idan kaci ita bata illa toh wannan za'a zo ana caccakuɓawa ana caccakuɓa wa, bayan an gama caccakuɓata za'a zo a samu jarakuna-jarakuna da makwarari sai a zo ana tacewa ana tace wannan mai wannan asalin gugguɓin da da ya fita daga cikin wannan kwakwa zai ware gefe sannan asalin mayin shima zai ware gefe toh bayan an gama caccakuɓawa nan an tace wannan mayi za'a zo ana tace shi ana sa asalin mayi mai kyau acikin jarakuna ana wawware shi toh sai dai shi kuma manja yanada wani abu, shi idan ya ji sanyi indai asali anyi masa mis toh yawanci idan ya ji sanyi zaka ga yana bacci wato yana daskarewa kenan amma yawanci wanda ake kawo daga kudancin ƙasar nan shi bai cika wannan daskarewan ba sai dai yayi ɗan kauri sai an narka shi a wuta kafin a fara cin sa sakamakon in ya ji sanyi sai an ɗan zaburar dashi da wuta tukunna ya fara aiki

Ah wannan kuma kamar yanda zamu gani ah wannan ɗaukar abinda yake jawabi gaba ɗayansa wannan majigi shi ne yana jawabine akan yanda kala-kala na ma sarrafin abinci yake zagayowa acikin ƙauyuka yanzu misali, idan mutum yanada mata ƙwaya huɗu wanda duk ya aure su toh ya danganta da yanda suka shirya wajen tafiyar da yanayin girki acikin gidan shin amarya zatayi girki ne na kwana biyu ko kuma ya ko kuma uwar gida za'a rarraba kwana bibbiyu za'a nayin wannan girki-girki koh kaga idan mutum yana da mata huɗu kenan za ai kwana takwas kafin girkin ya ƙara zagayowa toh akwai kuma a ƙauyuka yawanci wa'inda sukeyi zasu raba girkin wannan tai na safe wannan kuma tai na rana wannan tai na dare toh wannan kamar yanda zamu gani a wannan ɗaukan abinda yake nunawa shi ne sun raba girkin ne wannan dai gata nan ta zauna a gindin murhu tana yin ƙoƙarin shirya abinci sakamakon su yanda suka raba girkin wata tana yin na safe ne wata tana na rana wata tana na dare ita wannan na maraice takeyi saboda ga inuwa a lokacin da take wannan girki na ta gashi girki ya dawo kanta ta zauna a gindin murhu ga tukunyarta ga murhu da da itacuwa ta zauna tana ƙoƙarin sarrafa abincin da za'a ci don karin kumallo kenan toh yawanci kuma a birane su yanda sukeyi shi ne su ba irin wannan sukeyi ba suna amfani ne da kwanaki ɗaya ko kwana biyu ya danganta idan kece da girki a wannan kwana biyun toh miji yana ɗakin ki kenan bazai fita a wani ɗaki ya shiga ɗakin ki ba ke zaki dafa abinci idan kika dafa abinci zaki shirya komai sannan kuma miji shi a ɗakin ki zai zo ya kwana komai cefane da wasu duk kayan alatu da kayan more rayuwa na wannan gidan a ranar duk yana ɗakin ki, ke kinne kike da ikon sarrafa gida gaba ɗaya umarnin ki za'a ɗauka idan ana so duk abinda za'a yi za'a tambaye ki shin yau mai zamuyi a'a kaza zamu dafa a'a mai za'a ci toh kece zaki na bada wannan amsar ba kamar na ƙauyuka su yanda suke ba saboda su suna shirya layin girkin su ne kamar wata tayi da safe wata tayi da maraice wata kuma tayi da daddare amma kuma su birane su za'a karɓi kwanaki ne ya danganta da yanda muji da matansa suka zauna a teburin shawara suka tsara yanda zasu tafiyar da harkokin girki na abinci na cikin gidansu ba tare da wani ya shiga yayi musu katsalandan ba

Ah wannan kamar yanda zamu gani shi wannan abun akwai karyar ma da zuciya sakamakon ƙauye ne futuk wanda alamun su masu ƙana nan ƙarfi ne wato talakawa gashi nan uwa ne da ɗa a goye suna ƙoƙarin ta shirya abinci wanda zasu ci saboda su samu su rayu toh amma wannan zamu ga yaro yana goye yana kuka kuma hayaƙi ga hayaƙi yana ta shiga idonsa dasu menene toh shi wannan ba dama wannan mata ta saki duk da uwace da ƴa ɗa a bayanta toh amma idan aka samu inda ace akwai kishiyoyin ta ba ita ɗaya bace a wajen mijinta toh wani zai iya riƙe mata wannan yaro ta zo ta fara shirya abinci amma kuma saboda ba kowa wanda zai kula da wannan yaro shiyasa ita tazo da kanta gata nan dai duk da ga abinci tana shiryawa ga kuma yaro a bayan ta toh kamar yanda zamu ga nan wajen dai shi ne nan wato madafarsu kenan saboda ƙauye ne shi akwai ƙirare dasu menene a wajen gashi nan jeji ne yaa ya ya tara ƙirare acikin sa toh ƙauye yawanci dama su abincin su suna yinsa ne acikin wannan tukunya sai su sarrafa shi, wannan dai alamu abunda zata yi shi ne zata yi shinkafa ne gashi nan ansa ruwa acikin tukunyar ana gauriya ta ana dubawa shin wannan shinkafa ko wannan ko ince wannan abinci ya nuna ko bai nuna ba saboda yawanci su ƙauyuka basu da asalin takamaimi a ce wai nan ga madafa madafa wato ta abinci kenan toh su wannan basu da wannan sai dai du yanda aka samu za'a iya yin girki da wannan wurin ba lallai sai an samu asalin takamaimai madafa guda ɗaya wanda za'a yi amfani da ita ba toh dai wannan alamu gaskiya akwai sosa zuciya a cikinsa saboda yaron nan na bayan ta yana shan wahala ga wuta tana ci bal bal bal sannan ita kuma dole ba yanda ta iya ta tsugunna ta sunkuya tana ta gauyiya wannan abinci wanda take ƙoƙarin dafawa saboda ba wanda zai kula mata da yaron toh dole ta sa goya wannan yaro a bayanta kuma ta fito gaban wuta tazo tana dafa wannan abinci saboda ba yanda ta iya

Ahh wannan kamar yanda zamu gani a wannan ɗauka shi ne, hanya ce wanda akeyi yi ake noma gashi nan zamu ga matashi ya duƙufa ka'in da na'in a cikin gona ya janjame yayi shigar burtu daga shi sai wando ba riga ma a jikinsa yana ƙoƙari yana shuka a gonar sa sakamakon bature yayi wata karin magana yake cewa "babu maraya sai rago" wato babu abinci ma ga rago dole sai ka zage ka tashi ka nema toh shi dai wannan matashi ya duƙufa ne a gona yana noma yana girka abu yana so ya samu abinda zai ci wanda zai ishe shi ɗawainiyar rayuwarsa sakamakon baya so ya karyar da zuciyarsa ko ya ƙasƙantar da zuciyarsa ya fita yawon bara ko roƙo sakamakon shi da ƙarfi a jikinsa kuma zai iya yin noma koma wace iriya ce saboda yaga yaci abinci ya ƙoshi ba tare da karya zuciyarsa ba ya kashe zuciyarsa ya mutar da ita sai dai yana bi gidan wane da wane a bashi abinci shiyasa shi yaga duk bazai iya wannan abubuwan ba hidima da kashe zuciya yazo shi ya gyara gonar su ya sassabe ta bayan ya sassabe ta ya sa mata taki yayi tubali-tubali ya dasa dankali kuma ya shigo cikin gonar sa ya duƙufa ka'in da na'in ya zage ya ɗora janjami yana ƙoƙarin yaga ya noma abinda zai ci ba tare da yaje yana bara ko yawo a gidajen mutane toh gaskiya wannan mutumin yayi namijn ƙoƙari sakamakon idan aka duba yawanci mutanen mu su sun dunƙufa su sai dai du abinda mutum idan ya girka ko idan ya dafa su je suyi roƙo ya basu toh shi kuma wannan matashi ya tsaya baiyi la'akari da wannan ba ya tsaya ya zage dantse wajen nema wa kansa abunda zai ci ba tare da yana bi gida-gida yana roƙo ba sakamakon su akwai wanda zaka ga zaka ga matasa masu irin shekaru nasa su kuma sun kashe zuciyarsu bayan sun kashe zuciyarsu sun zo suna bi suna roƙo ana basu abinci shi kuma yaga ba zai iya wannan bin wannan tafarki ba shiyasa ya duƙufa ya gyara gonar sa yana ƙoƙarin yaga ya samu abinda zai ci wanda zai ishe shi rayuwa ba tare da ya shiga wani ƙalubale na rayuwa ba

Ah wannan kamar yanda zamu gani a wannan ɗauka shi ne dabino ne dabino ne aka cire shi a jikin bishiya bayan an girbo shi kenan a jikin bishiya kazo a tare shi a waje guda wato zamu kamar yanda zamu gani dabinon yayi tuta-tuta anzo an ware shi an killace shi an ajiye shi a waje guda, gashi nan abin sha'awa yana ɗaukan ido sakamakon ya nuna sosai kuma yayi kyau yayi irin yanda ya dace a ci wato shi noman dabino akwai wani abu a cikin ta yawanci dabino kamar rayuwar ɗan adam ne ma za'a ce a taƙaice akwai wanda a ƴan adam zaka ga akwai wanda baya haihuwa wani sai an je an masa dashen mahaifa anyi wasu dabarbaru wanda zai sa shi ya haihu toh shima dabino yanada irin wannan a nasa fannin sakamakon zamu ga akwai bishiyan dabino wanda zaku ga macen dabino ce gashi nan ta girma sosai amma kuma bata haihuwa toh yawnci wannan matsalar shi ne ta samu matsala ne ta rashin haihuwa toh akwai hanyoyi wanda ake bi na dabara wanda ake sata ta fara haihuwa za'a zo a mata kilili kilili mu muna kiran sa a hausa kilili ne sakamakon idan akwai namiji za'a iya zuwa a nemo hudar namiji idan aka nemo hudar namiji sai a zo a wawwatsa shi akan wannan hudar macen dabinon idan aka wawwatsa shi akan wannan hudar macen dabinon toh daga nan za'a ga bazai ɗau lokaci wani mai tsayi ba sai a ga dabinon ta fara ƙunsa ce tana haifar da ƴaƴa tana fitar da fure na ƴa dabino na wani jinsi a haɗa shi da na wani jinsi sai ya bada wata kala ta dabino daban wato wannan shi muke kira da barbara a fannin noma wanda za'a ɗauko wani sashi na wancan a zo a haɗa shi da wani sashi na wannan sai a ƙulle su toh daga baya zasu kama shi kuma wannan sashen zai shiga cikin wannan jijiyoyi zasu ha ɗa tsakankanin su sai su haifar da wani irin nau'i na wani kalan dabinon wanda shi ba wancan ba kuma ba na farkon ba shi dai gashi nan a tsaka-tsakiya kuma zai iya bada nau' i mai daɗi wanda ma duk yafi nau'i'ikan nasu daɗi

Ah wannan kamar yanda zamu gani kwakwar manja ne gata nan anzo an zube ta reras bayan an gama taace manjan da yake jikinta an gama ɗebewa wannan manjan an gama caccakuɓa shi anzo an an taace shi an ɗura shi a jarakuna toh wannan sauran kwakwa ne data rage dama yawanci ita kwakwar manja naman da yake jikin wannan kwakwar shi ne manjan toh wannan zamu gani gashi nan an gama reɗewa wannan nama saura iya ita kwakwar ne ya rage anzo an tara ta a waje guda toh wasu dai wannan kwakwar data rage basa amfani da ita wasu kuma yanzu irinmu mu muna amfani da ita yanzu idan aka ƙulle wannan kwakwar a buhu-buhu aka kawo ta kasuwa haƙƙun a guje za ai cinikin ta sosai saboda yara suna son irin wannan kwakwa sakamakon idan suka siye ta bayan ta gama bushewa zasu zo suna faffasa wannan kwakwar idan suka faffasa ta zasu na faffasa ta toh cikinta akwai wani nau'i na kwakwa mai daɗi wani fari acikin sa idan kana ci har santi zaka ga kana yi sakamakon kamar kwakwa irin ta gaske kake ci haka zaka ji ba ta manja ba toh dama yawanci su a kudancin najeriya idan idan sun taace wannan wannan tuttufin manjan wannan nama da yake jikin wato kwakwan nan dan sun gama taace shi toh sauran kwakwar su basa amfani da ita sai dai a sako ta a mota a biya ƴan dako har su sata a mota a mata kuɗin hanya da kuɗin komai da komai za babba ma yana ci sakamakon idan yaci zai ji wannan kwakwa tayi daɗi sosai ta zama kamar kwakwar gaske waato shi manja asalima wato kwakwar manjan tana da nau'i na amfani da takeyi a jikin mutum sakamakon maiƙon ta shi baya illatarwa ko ya haifar da cuta kamar na asalin man gyaɗa kenan shi man gyaɗa yafi illa sosai akan manja wato kwakwar manja shi baya illa sai dai ma ƙara lafiya da kuzari da kuma gina garkuwar jiki garkuwar jikinka ta dawo tana aiki sosai tana juyawa a du yanda kake so

Ah wannan kamar yanda zamu gani gashi nan du bayani ne akan kwakwar manja irin wanda nayi ɗazun toh dai wannan matar yanda zamu gani gashi nan ta samu kwakwar manjan ta ta sa ta a turmi bayan ta daddaka ta taace wannan nama na jikin wannan kwakwa toh gashi nan tana taacewa da rariya a hannunta tana cire wannan tuttuɓa-tuttuɓar tana sa hannu ma tana tsamowa tana fitar da asalin tuttuɓar tana ware shi gefe sai iya wannan ruwa na manjan da ya rage wato shiyasa nace yawanci arewacin najeriya ba'a cika amfani da wannan manja na kwakwar manja ba saboda yanda ake fitar da manjan kafin ya zama manjan hanyoyin yawanci idan mutum yana ganin su toh dole zai ji ƙyanƙyanin wannan hanyoyin wani ma zai iya yin amai sakamakon zuciyarsa ta tashi saboda yanda ake yinta kamar a ɗan kwai ƙazanta a ciki za'a ga mutum ne yasa hannu da ƙafa yanata dagwalgwala wannan kwakwar wai kuma da baya za'a zo ayi amfani da ita a sarrafata har asa ta a abinci a ci toh yawanci gaskiya indai mutum yana gani ba lallai ya ci ko in ce yayi amfani da ita a matsayin abinci ba toh ita dai gashi wannan matar a ƙauye ne sakamakon ba asalin kayan ma sarrafi na zamani wanda zai taimaka mata ta fitar da wannan manjan ba tare da ta sha wata wahala ba cikin gaggawa ba tare da du tazo tayi wannan gwanegwalan wajen fitar da manjan ba shiyasa tazo ta tana sa hannu tana yi a turmi wato wannan tana bin tafarkin gargajiya ne wajen cire wannan ita manjan da yake jikin wannan kwakwar manja toh yawanci wa'inda suke yin irin akwai shima kwa manjan na kanti wanda shi za'a kai kwakwar manjan ne inji idan aka sarrafa shi tuttuɓi zai koma gefen asalin wannan ƙwallon kwakwar ma shima ya koma gefe shima manjan ye shigo ta wani waje gefe toh wannan shi a taace yake zuwa reras ba tare da ɓata wani lokaci ba zai zo ne a asalin sarrafensa ba wani datti acikin sa yana nan garariya garau ba wani gurɓataccen wani abu acikin sa kuma shi ba alamun ƙyanƙya ni saboda inji ne aka sa ya sarrafa ya ware komai gefen sa guda toh su nan sakamakon layi ne ƙauye kuma fannin gargajiya toh basu da wa'innan kayayyaki na na'ura na zamani shiyasa suke yin amfani da hannu wajen sarrafa wannan ita kwakwar manja

A wannan kamar yadda zamu gani a wannan ɗau ɗauka wato hoton nan da zamugani shine gwanda ce wannan bishiyar gwanda ne kuma ga tanan tayi ta nuna sosai tayi kawai se amfani da ita gwanda tanada amfani sosai ajikin ɗan adam sannan gwanda ita tin farkon tama yanda takeyi shine yanda gwandan ka zatayi ta nuna hatta kawo zuwa ga wannan mataki wanda daga shi se sarrafawa ayi amfani dashine ita gwanda bishiya takeyi zatayi bishiyane idan tayi bishiya bishiyannan tana girma tana girma to tanada lokutan yi yawanci tafi yi a lokacin ka, ka kanayi a lokacin rani da ka, ka dan haihuwa biyu takeyi a shekara to inda bishiyar ta girma sosai ana mata bayi kuma ana kula da ita ita gwanda tanada amfani kamar nau ine na kayan marmari wanda yana gina jiki yana temakawa bugun jini yanzu idan jinin mutun yana bugawa kaɗan kaɗan to idan yanacin gwanda bugun jinin sa ze ƙaru sosai ze sama lafiya sannan ana amfani da ita amatsayin kamar kayan marmari zakaci kaƙoshi tana zama kamar a matsayin abinci inbaka samu komai ba ma se ita kasata agaba kaci kai haniƙan ka ƙoshi wanda daganan se ruwa kawai zaka nema sannan ita gwanda yawanci tanayine a wajajan da suke da zafi sabida sanyi batayi a wajajan da ake musu irin yanzu dusan ƙanƙara wajan gwanda tafi miƙewa tabada mamaki tayi sosai to wannan dai kamar yadda mukaga ita wannan gwanda ta nuna yanda ake tsunkone shine za a tsunko tane ahankali sakamakon yanzu idan tafaɗo zata iya samun matsala ta fashe to za a samu wani kwando ne idan ansamu wannan kwandon se ana tsun kowa gwanda anasata acikin wannan kwandon daganan za aje a wanketa idan aka wanke se a sarrafata idan ma ci za a yi sannan a’a idan ma ajjiyewan za ayi dai tana buƙatan a ajjiyetane a wajan da yakeda da ba rana kuma waje mai inuwa ba waje wajan da iska zatana ratsawa ba waje mai zafiba

Ah wannan kamar yanda zamu gani a wannan ɗau ɗauka shi ne wato abubuwa guda uku wa'inda suke ƙara lafiya na abinci abunci guda uku masu ƙara lafiya a jikin mutum wanda idan kaje asibiti ma ka kamu da rashin lafiya idan kana so a baka abinci masu ƙarin lafiya toh a jikin wa'innan abincin za'a bata na farko dai wannan abincin akwai layin kayan marmari wato layin kayan marmari sun haɗa da su gwandar bayan gwandar dasu ayabar bature dasu a bayan ayabarba sune akwai ayabar gidan ma du akwai su lemo akwai su kankana da dai sauran su nau'i na kayan marmari sannan akwai nau'i na ganyeyyaki ganye yana taimakawa a jikin mutum shima yana ƙara lafiya yana taimakawa garkuwar jiki da ƙara ƙarfi da kuzari toh bayan ka haɗa wannan nau'i na kayan marmari da nau'i na ganye akwai kuma nau'i na na mai na mayin shi ne kamar yanzu mu ce su kwai ba zaka haɗa su ƙwai sannan zasu haɗa suu suu shinkafa suma suna ƙara lafiya du da ana so idan ka tashi cin abincin kar wai ka ware guda ɗaya kace shi dole shi za kana ci ana so idan aka tashi cin abincin ko wane nau'i na wannan abubuwa guda ukun wanda yake ƙara lafiya a jiki toh ka haɗa shi acikin wannan abincin du ka gwamutsa su a wajen ka ware guda ɗaya yanzu idan nau'i ne na na kayan marmari ka ware shi kace kullum shi zakai ta ci toh nan akwai matsala anfi so ka haɗa nau'i na kayan marmari da nau'i na ganyeyyaki da ɗaya nau'in na layin su mai da sauran su in ka haɗa su kana ci toh shi wannan yafi taimakawa jiki matuƙa ya baka lafiya sosai sakamakon dama koda asibiti kaje ka kamu da rashin lafiya in kana neman abuncin wanda zaka zai yana gyara ma jiki sosai sai yana taimakawa garkuwar jikin ka ya kare kuma daga ɗaukan wasu cututtuka toh acikin wa'innan nau'i na abincin za'a gaya ma saboda suna taimakawa garkuwar jikin ɗan adam so, sai ta tsaya da ƙafanta ta ginu

A wato shine wanna kamar yadda zamu gani a cikin wannan ɗaukan hanya ne wanda ake sa taki a gona. To dama shi taki in za a sa shi a gona akwai hanyoyi da matakai da ake bi wajen sa shi a gona na farko dai idan ka shuka gero ne masara ne, dawa ne, to akwai hanyar zuba musu taki dabam, shi kuma wannan hanyar shine idan amfaninka ya fara fitowa ya fara zangare to, takin za ka samu irin ɗan buhun nanne ko irin NPK ko Indorama, ka same shi za ka zo bakin tushiyar wannan shuka taka, kana barbaɗawa kana barbaɗawa a bakin wannan tushiyar. Kuma yawanci shi taki ba'a sa shi sai da rana sakamakon idan an sa shi da rana in rana ta dake shi yana narkewa ya bi wannan jikin tsiro naka ko ince shuka taka. Saboda idan ka sa masa shi, ba da rana ba kuma aka zo kela ruwan sama to wannan takin naka zai iya tafiya zai zama kamar kayi asarar wannan takine. To shiya sa ake so, a sa shi da rana yadda kana sawa rana tana narkar da shi yana bin jikin wannan wannan shuka taka. To shi dai kamar yadda za mu gani a cikin ɗaukan yana yin hanyoyin yadda suka kamata, sakamakon sai ya bi kowacce jikin tushiya ta wannan shuka, ya zakulo tukuna ya sassa masa taki tukunaa gindin wannan tushiyar. To dama yawanci haka akeso ana sa wannan taki, Sannan irin su wake, da irin su gyaɗa, su kuma akwai hanyoyin da ake bi ake sa musu taki su amfi musu amfani da irin wato ace taki ɗan feshi. Taki ɗan feshi kuma za'a sa shi a na'urar fisa ta baturwe za'a dama shi da ruwa, adadin yadda suka faɗa, ku za ku ga idan an siyo takin na fisar sabida na bature ne akwai hanyoyi yadda za'a ai amfani da shi, za'a sa ruwa adadi kaza, ko adadi kaza, to idan an sa an dama shi, mutum zai ɗauka a bayansa ya goya yana tafiya fesfesa musu, su kuma sun fi amfani da ɗan fisar, saboda a cikin wannan ɗan fisar, akwai maganin kashe ƙwari, kuma ya sa taki ya girma sosai. Sakamakon su ƙwari suna yawan sauin yi musu illa, to shi ya sa ake haɗawa a cikin takinsu da maganin kashe ƙwari.

Wannan kamar yadda za mu gani a wannan ɗauka shine, tanan dai mahaifiya ce a karkara tana shiryan kyakkyawan karin kumallo da 'yarta. Da ma shi yawanci karin kumallo ana shirya shi ne eda safe musamman a karkara idan kina da 'ya'yayema du za su zo su shiga layi wannan a wannan cin abinci da za ayi na karin kumallo. To wannan dai ga shi nan alamu me gidan ya ta can gefe ga sauran yara kuma a kusa. To, tana zuzzuvba musu shayi, shayi ne ga shi nan da cincin a wani kwano dabam shi kuma wanda za su yi karin kumallo da shi. Wannan zai taimakawa yaran su tai sakamakon ana so idan da safe tayi, ka fara shan shayi kafin ka ci komai saboda ruwan ɗimin nan zai buɗema ciki, idan ya buɗema ciki to sauran wasu abubuwa du za su iya shiga daga baya zaka iya ka ci abu da yawa, amma da farko idan ka fara cin abincin kafi ka sha shayin to cikin ka zai iya cunkushewa ba tare da kasamu damar da zaka ci wasu abinci masu nuyi ba, wanda za su gina ma jiki. To shine ake so ka far da shayi, kafin ka sha komai saboda idan ruwan zafin ya shiga cikinka, zai warwararma da hanjinka, zai warware to daga ka zma zaka iya ɗaukan kowanne irin abinci ka ci mai nauyi. To wannan yawanci dama a karkara su shayi ya zama kamar irin abun marm, ari a wurinsu. Shayi yanzu yaranan suna cikin farin ciki saboda, ga shi nan an jera musu shayi za su haɗa da cincin su ci a matsayin abun karin kumallo. To yawanci su shayi abun marmari ne a wajen su saboda duk wanda ayake sha, to shine ma me ɗan dama-dama, me hali kenan. Amma kuma a birane, ba haka bane ba. A birane bayan ma ka gama cin abinci kayi komai tukuna za ka zo ka kora shayi saboda ya zaunar ma da abubuwanka lafiya. Amma kuma anan kamar ya zama abun marmari a wurinsu saboda yaran du gasunan sun zuba ma maman nasu ido suna murna za ta basu karin kumallo, lafiyayye mai kyau. wandaza su shirya cin sa a kowanne lokaci.

A wannan kamar yadda za mu gani wato, Kunkuru ne yake cikin muhallinsa. To dama shi yawanci kunkuru wannan abun bayan nasa, akwai wani kamar shi ba katako ba shi ba ƙarfe ba. Zai zama kamar gidansa ne To, shine mahallinsa, idan ya fito da kansa zi iya mai da shi wannan cikin sakamakon, idan yanacikin wannan gadan bayan nasa ya fi samun tsaro sosai ba tare da ya shiga wata fargaba ba, saboda wannan gadon bayan nasa yawanci mutane ma musamman na karkara suna yin amfani da gadon bayan kunkuru suna zama su yi wanke-wanke kuma kunkurun yana da rai amma haka za su zauna akan gadon bayan nasa, sakamakon gadon bayan asa Allah ya halitta masa shi da ƙarfi da ƙwari, wanda komai nauyin abu indai kunkurun nan ya riƙa, to ba zai samu matsala ba. Za'a hau kansa a zauna shi kuma yana ciki, sannan kuma gadon bayan nasa yana da ya kare shi da daga duk wata barazana. Yanzu idan aka zo za'a yanka shi misali idan ya mai da kansa gadon bayansa to yadda aka iya dole haka za'a haƙura sai dai in kuma a masa wasu dabarbaru akwai dabarbarun da ake masa wanda zaisa dolensa ya fito da kansa ya leƙo kansa tukuna a yanka shi. Amma in dai yana cikin wannan gadon bayan nasa baya jin wata barazana ta rayuwa ko wani abu. To wanna kamar yadda za mu gani nan ya shiga cikin muhallinsa ne, yawwa kunkurun ya shiga, cikin muhallinsa wanda dama ya fi samun natsuwa, a wannan muhallin na sa, ya fi sakewa ya wala, saboda duk duniyannan shi indai ba wannan muhallin nas ba ba yadda zai shiga ya samu natsuwa da kulawa, da kwanciyar hankali da rashin jinsa, ba'a firgice ba sai a cikin wannan muhalli na sa na Kunkuru. Sakamakon duk wata barazana da za'a kawo masa zai iya tsere mata daga wannan barazana muddin yana cikin muhallin nasa. Toshi yasa ba ya wasa da muhallinsa ko kalan, To wannan dai a wannan ɗaukar kamar yaddaza za mu gani shine kunkurun ne kuma yana cikin muhallinsa.

Wato wani ikon Allah shine, kamar yadda ake kiwon masara dawa, ko kifi, ko shanu, ko kaji, to shima kunkuru ana kiwon sa. Wannan kamar yadda za mu gani, gona ce ta Kunkuru, yadda ake kiwon kukuru kenan Ga shi nan an sa masa sakamakon shi kunkuru yana son ruwa sosai, saboda yana jn daɗin kiwo a wajen wannan ruwa, to farko idan kana so kai kiwon Kunkuru, za ka samu waje keɓantacce lafiyayye, ka killace shi, kuma waje so samu da ɗan kududdufi da ruwa a cikinsa. To wajen za ka samu ka killace wajen naka ka katange shi sakamakonkawai kunkurin naka, ya iya fita ya fita yadda ba za ka gan shi ba ko yaje ya ɓata. to akwai buƙatar wajen naka ka killace shi ka kewaye shi yadda ba yadda za'a ai kunkurun nan naka ya fita, sakamakon tsaron da ka sawa wajen naka To shi kunkurun yadda ake kiwon sa shine za ka samiwani ɗan kududdufi haka, sakamakon shi yana son ruwa gaskiya sosai, kiwon sa ba zai yiwu ba sai da ruwa yama fi jin daɗin kiwo a wajen da ayke da ruwa, wato kullum yana cikin ruwa, in za ka sa masa abincinsa, ka sa masa. Shi dai banbancinsa da kifi shine, shi yana iya fitowa, ya yi rayuwarsa a kan doron ƙasa, ba'a cikin ruwa ba. To shi kuma kifi idan ka fitar da shi, kan doron ƙasa zai iya mutuwa to amma shi kunkuru, yana iya fitowa yayi rayuwarsa a kan doron ƙasa to amma kuma ya fi jin daɗi ya yi rayuwa a ruwa fiye da doron ƙasa. To za ka sami duk asu abinci abincin da yake ci shine duk wani yawanci abincin da mutum yake ci shi ma yana ci. Irinsu ganyayyaki, da su masara, wanda ake daidaita mata shi du shima yana iya amfani da wannan abin ya ci, sakamakon shima kamar irin dabbobi namu na gidane. Abunda suke ci, shima du yana cinsa, kuma ga shi nan wa'innan za mu gani irin ƙananun Kunkurun nan ne an nemo su an killace su a wani waje ana kiwonsu ba su ganma riƙa sosai ba wa'yannan idan suka riƙa za su zama asalin manya ne wanda gadan bayan nan nasu zai zama yana da kwari sosai, yana da ƙarfi wanda zai iya ɗaukan mutum. Ga shi nan wannan ya yi gonarsa lafiyayyiya kuma ya baza kunkurarensa a cikin gonar yana kiwon su